A faruwar da kafafen sada zumunta wasu mahimman dalilan da yake takawa wajen yaɗa faruwar faɗakarwa game da cututtuka da hanyoyin da ma'aikatan lafiya zasu yi wa jama'a wajen yaɗa tsayayyen bayani a a zamani yau kafafen sadarwa a zamanin yau kafafen sada zumunta da sauran dandali suna da babban tasiri wajen yaɗa bayanai cikin sauƙi amma wajen saurin yaɗa yaɗarwa bayani yana da ɓangarori biyu yana da ɓangarori guda biyu yana, yana iya taimakawa wajen yaɗa sahihin bayani amma kuma yana iya haifar da ruɗani da fargaba musamman idan ya shafi cututtuka kamar annobar covid-nineteen ko ebola wasu mutane suna yaɗa bayani da basu da tushe ko sahihanci waj wanda akan ke jefa jama'a cikin firgici misali wani zai iya yaɗa labarin ƙarya cewa wani magani yana gida da warkarwa da wata cuta mai haɗari ko kuma ya yaɗa bidiyo da hotuna da ke haifar da tsoro wannan irin irin hankalin yana a yana a dagula lamari da kuma janyo rashin ƙarancewa da hukumomin lafiya.

A yadda ma'aikatan lafiya zasu iya daidaita buƙa buƙatar bayar da bayani game da ɓarkewar cuta da kuma ah gujewa gujewa haifar da har gaba a wuraren jama'a a ma'aikatan lafiya suna fuskantar babbar ƙalubale wajen sanar da jama'a game da ɓarkewar cuta ba tare da haifar da tsaro ko ko ah fargaba ba yayin da yake da matuƙar mahimmanci a sanar da mutane game da haɗarin yin haɗari da ke tattare da cutan ya kuma zama wajibi a a yi wa a yi wa hakan aiki kaman natsuwa da hikimomi domin gujewa tayar da hankali ko ruɗani ɗaya daga cikin hanyoyin da za'a bi za'a bi su bayar da kamar bayar da bayani a filin da kuma a lokaci lokaci cikin harshen da jama'a ke fahimtar ta sosai yakamata su bayyana gaskiyar lamarin da kuma su fayyace irin barazanar da ke akwai ba tare da ƙara mata wasu abubuwa ba akan cutan su yi bayani matuƙa yadda mutane zasu fahimci cutar da kuma yadda zasu kiyaye mata, to su bada ingantacen bayani sosai da sosai yanda kowa da kowa zai fahimci menene matsalar kuma ga inda za'a dosa dan ganin magnace ta.

A wasu dabaru masu tasiri wajen isar da saƙon saƙo tare da haɗari da rashin tabbas dangane da cutu cututtuka a da hanyoyi gujewa gujewa komi na banbanci ga masu wasu ƙungiyoyi isar da saƙo gama da haɗari da rashin tabbas dangane da cuta na buƙatar kulawa da da kulawa da da rawa ma'aikatan lafiya dole su kasance masu gaskiya amma kuma wasu guje wasu um amma kamar amma kam, amma kuma wasu suna haifar da tsoro ko tunzura jama'a na yadda daga cikin hanyoyin da suke, suka fi tasiri ita ce yin bayani cikin sauƙi da kuma bayyana yadda cutar ke irin mataki matakin akwai irin matakin da yakamata ma'aikatan lafiya suna wajen bayani sosai, tuƙuru yadda mutane zasu fahimci ita wannan cuta lokaci da yake bayyana rashin tabbas yakamata a bayyana cewa ana cigaba da bincike kuma ana ana ƙoƙarin gano hanyar a hanyar wannan hanyar da za'a magance wannan cuta saboda mutane su samu natsuwa a cikin zuciyan su da kuma samun kwanciyan al'umma bakiɗaya.

A wasu hanyoyi masu tsari wajen inganta sauyi da sauyin ɗabi'a kamar tsara yawan yin allurar rigakafi ko kyautata tsabtan jiki a lokacin ɓarkewar cuta to baccin da cuta ta ɓarke samun hank hankalin kan jama'a wajen sauyan ɗabi'un su kamar kamar karɓar allurar rigakafi ko ke kyautata tsabtar jiki yana da matuƙar mahimmanci dan dan gujewa wannan cutar dan cimma wannan dole ne a bi hanyoyin masu tasiri wajen isar da saƙo da kuma kange kan ka daga wannan kamuwa daga wannan cuta na farko yana, na farko yakamata a fahimci dalili a yake hana mutane yin matakan kariya ah kamar tsoron kaman tsoron rashin fahimtar kaman tsoro rashin fahimta ne ko rashin amincewa da gwamnati ko ah ma'aikatan lafiya bayan haka a a bayan haka idan aka tsara waƴanda zasu isar da saƙonni a to yana ta musu bayani mutane ne suka fahimci ina aka dosa akan abin zasu samu matsuwa sosai su ba gwamnati goyon baya dan ganin an an an cimma matsaya akan wannan cuta.

A yadda ma'aikatan lafiya zasu iya tantance nasara da dabarun su na isar da saƙo lokacin ɓarkewar cuta da wa ma'auni zasu iya amfani da da su dan auna nasara domin tabbatar da cewa sa saƙonnin da ke yaɗuwa game da cutar sun isa da kuma tasiri dole ne ma'aikatan lafiya su riƙa tantance ingancin ingancin dabaru da banbancin ingancin dabaru dabarun sadarwar su wannan shi ne zai basu damar sanin abinda ke aiki da kyau da kuma inda ake buƙatar gyara ɗaya daga cikin hanyoyin hanyoyi ingantace tasiri shi ne abin a dinga bin diddigi na taya mutane karɓar saƙonni da da amfani da tambayoyi hira ko tattaunawa tattaunawa a wajajen da ake hira ko wajajen da ake isar da saƙonni ma nan ne zai basu daman dama dan ganin saƙonnin da ake kaiwa ya kai inda yakamata ya je kamar yadda wa waƴan su kamar yadda kamar yadda mutane ke samun saƙonnin na su wasu zasu same shi ne akan hanya, wasu zasu same shi ne a bi su har gida a gaya musu ya sha banban yana da ana samu saɓani inda kowa ke samun saƙon saƙon shi da kintata shiga cikin al'umma.

A yadda bayyana haɗuran lapiya piye da gaskiya ke jawo tsoro damuwa da canjinn halayen halayen jama'a a yin ampani da dubaru tayar da hankali wajen yaɗa labarai fiye da labaran lapiya na iya jawo um tsananin damuwa da tsoro um tsakanin jama'a har ma ya kai ya kai su ga rasa dukiyoyin su da kuma samun kwanciyan hankali hanyoyin da ba dole ba lokacin da rahotanni suke yi zurpi wajen pitar da wani haɗari kamar yana da matuƙar hatsari mutane kan ɗauki mataki da ba dole bane ko kuma su guji wasu abubuwa da ba lallai bane su cutar da da su ba zasu iya ɗaukan misali zasu iya ɗaukan wani abu da ze cutar da su matuƙa sosai se su para guje-guje a je nan a je nan a je nan to a wannan lokacin za ka ga mutum garin ya guje ma abunda ya paru se ya paɗa ma shi wannnan laruran da ake so a bashi rahoto a kanshi ti idan pitina ya paɗo ma mutum to akan so ya tsaya ya pahimci ina ne abun yake to daga nan se yayi nazarin menene ya kamata ace ze yi don ganin ya guje ma wannan iptila'in da ya paru haka kuma lokaci da lokacin da um aka para um yayaɗa cewa rikici rikici ya ɓarke a wani waje to mutane zaka ga basa kwantar da hankalinsu a irin wannan al'amarin kaga wannan ze bada ze yakan kawo rashin kwanciyan hankali saboda mutum be nitsu ba kaga ze tayar ma da wasu hankali kenan su ma.

Inda masana lafiya da ƙungiyoyi zasu iya isar da bayani a sarƙaƙiya da muhimmanci ga jama'a ba tare da ƙara tsoratar da su ba ko bayar da bayani da suka iya tsauri fiye da gaskiya ba yana da matuƙar mahimmanci wajen inganta inganta mahim mahimmanci da kuma yarda da bayanan lafiya a tsakanin al'umma yau da yawa bayani da ka, shafi lafiya suna ɗau, ɗauke da bayanai ma, masu zurfi ko ko aah haɗari bayyana kai, kai tsaye a wanda wanda zai buƙaci aah kaman natsuwar da mutane da kuma basu ƙwarin gwiwa, idan aka samu kyakkyawan bayani, ko kuma kyakkyawan [ehem] [ehem], rahoto zai bada, zai bada gudummawa matuƙa akan um um kiyayewa don ganin wani lalura bai samu cikin, bai samu al'umma ba to kuma masana, da kuma ma masu bada rahoto na iya bakin ƙoƙarinsu don ganin an samu ingantaccen um gutumi daga bakinsu amma dai duk da haka wasu sukan bayyana labarin propaganda wanda ba gaskiya ba ne musamman idan irin labarin da mutane ba sun damu da shi ba ne ko kuma suna lura da shi akan al'amari al'amarin rayuwa inda zaka ga ƴan jarida da kuma masu bada rahotanni suna bada labarai masu inganci to sukan lura da mutane suna da sun sa ido matuƙa sosai ne akan shi sa'annan shi ne zaka ga sun bada kulawa sosai a kai.

dabaru dan gano wa da ƙaryata labaran dake kwantar da had hadarin lafiya duba taushi da sahihan labarai duba dag inda labarin ya pito ko daga kafar watsa labarai ce me suna ko shahararriyar ƙungiya kamar ko maikatan lafiya na kasa idan daga shafin yanar gizo ne ko kafar watsa labarai marar ingancin yin hankali kwantata labari daga wurare masu amana kwantata labarin daga kafafen labarai daban daban kowani shahararren kafarwatsa labarai yana bayyana irin wannan labari acikin labarin shi ankawo hujjoji na kimiyya da masaan lafiya na uku karanta daga farko har gaba karanta labarin cikin cikeken tsari ba kawai kantake ba wasu kafafen labarai suna anfani da masu tayar da hankali dan jawo hankali masu karatu karanta cikekkiyan labari kafin ka yanke hukunci tuntuba masana lafiya da ga farun hukuma lokacin da ake samer labari me tayar da hankali tuntuba masana lafiya ko hukumomin lafiya kamar asibitoci ƙungiyoyi na lafiya ko likitoci domin samun cike kiyan bayani kan gaskiyan al'amari guji yadda jita jita kada ayarda labari batare da bincika ba idan an samu labari daga aboki ko shahararren mutun ka tabbata daga ko ina kafan ka yadda shi yada mutane da al'uma zasu iya inganta tunani me kyau ga ilimin kafafen watsa labarai ƙarfafa ilimin kafafan watsa labarai wayarka wayar da kan jama' um wayar da kan jama'a gameda yanda kafafen watsa labarai ke aiki da yadda ake fitar da labaran meyasa ake zabar wani labari tayaya ake tallata labari ko kayan talla menene banbancin tsakanin labarin gask iya da ra'ayi ko jita jita na biyu koyad da ingantaccen tu tunanin nazari koyad da yara da manya yanda zas duba labari da hankali tareda tambayar mesa wannan yake faruwa wannan labari yanada tushe ko yanada shi shauɗi ƙarfafa su suyi tambayoyi kamar shi, wannan yana dacewa da sauran bayanai

Akwai hayoyi da dama da za'a iya bi domin ing domin inganta inganta yaɗa bayanai na lafiya bias hujjoji da bisa hujjoji na kimiya da kuma daƘile yaɗuwar bayanan da aka wuce gona da iri ko akayiwa Ƙari don tayar da hankalin mutane wajibi ne wajibi ne a tabbatar dacewa al'umma su al'umma na samu sahihin bayani musamman aa lokacin rikici um i rikice rikice kaman na lafiya ko kuma Ƙarin bayane bayanai na lafiya jama'a kamar kamar barkewan cututtuka ko um shugowar sababbin magunguna shima ze ba mutane kaman Ƙwarin qwaiwa dan, idan cuta ya shugu ko kuma um magani yazo to tanan wajajen ne mutane dasu samu ingantaccen rahotu konkuma samu ingantaccen bayani dan suje suma suamu wanan maganin acikin sauƘi in kuma cutane se su samu yanda zasu guje mishi guje ma kamuwan wanan cutan kaga ingantaccen labari kaga shine ze baka daman wannan samun wannan tago mushi ta aka akai magana akai am in baka samu asalin labarin ba kasamu labari naa karya ne to kaga koda kaje inda akace maka a wannan karyan bazaka samaa abunda kakeso ba to inka samu labari me me kyau wanda ka fahimci ina akaje, to shima ze Ƙara maka um Ƙarfin gwiwa saboda ka samu ingantaccen bayani zaka tafi gaba gaɗi ne inda zaka je ka amshi wannan abu ko kuma um zaka tafi gaba gaba gaɗi ne inda zaka kiyaye wa ab wa abka ma wanan cutar da aka um da aka um da ka samu bayani akan shi ko kuma ake ta bayani akan shi

mutane da al'umma dasu iya haɓaka mahi um mahimmin mahimmanci mai zurfi da da hankali hankali gameda haɗuran lafiya um kuma menene hanyoyin da zaa iya bi domin samu sahihin um sahihin bayani tareda faɗawa cikin tarkon rahotanni da akayiwa kari ba a zamanin yau a zamanin yau inda bayanai ke ya ya ya yawo cikin sauri ta kafafaen internet internet da internet ne da internet na zamani yana daa matukar mahimmanci ko wa ko wani koyo yadda za'a banbance gaskiya daga bayanai bayanan da ke tada hankali hankali ko tsoratar da mutane daga cikin mahimmancin um matakai shine koyan tunani me zurfi daga da basira tantance bayanai ze baka daman ka gane menene asalin tushen bayanin ka ko kuma asalin tushen labarin da aka baka abu me kyau ba to zakaje ka faɗa cin hidiman da bashi ne ba, saboda yanzu social media ya zamo ya zama wani baban um wani kafa ne na yaɗa labarai kafafan yaɗa labaran wasu kan yaɗa abun da bashi bane bane aka ce a yaɗa, ko kuma ba abunda suka gani bara su kara ko kuma sane akeyin wannan abun kaga wanan da' a haifar da ɗa mara ido.

um wasu daga cikin haɗaruruka lafiya dake tattara tatta um tattara um tattarewa da kin karɓar jini blood transmision sun haɗa da sun haɗa da yawan zubar zabar jini um karancin jini da yake kai wa kaiwa ga matsaloli kamar bugawar zuciya shanyewar jiki ko kuma mutuwar ko koma mutuwa babu waɗan wa um babu watataccen jini ajikin ajikina na iya hana gaɓoɓin jiki samun iskar oxygen da suka da suke bukata wanda ze iya haddasa gaggautar gaggawar gaggawar rashin lafiya gefe guda likitoci da likitoci likitoci da ma'ikatan lafiya na fuskantar ƙalubale wajan daidaita mahimmancin cuta da kuma mutu mutun mutunta Ƴancin marasa lafiya dole ne suyi anfani da ilimi da tausayi wajan bayyana wa marasa lafiya haɗuran da suke tattare da ita saboda idan mutun ya san ga laluran dayake fama da ita toh ze kiyaye dan ganin shima bai bai sha wahala a rayuwa da yawa ba saboda idan likita bai gaya ma asalin me ke damun kaba da kaita shan wahala ne ne baka nan, baka nan, baka nan sha wanan magani ka sha wanan magani kuma um daga kacema yazama abun baka samu nasara ba

a likitoci da sauran ma'ikatan lafiya iya anfani da dabaru masu kyau wajan sanarwa da marasa lapiya dake ƙin da kwar jini matakina farko shi ne muna muna gir girmamawa da sauran dalilai da suke suks sa marasa lafiya suka ƙi karbar jini ko dai bisa dalilin addini al al'a al'ada ko ra'ayin kai hakan yan nuna cewa an daraja yan yin yink yin cin sune ko sanan likita ze iya bayyana musu hadarin tattareda ƙin karbar jini cikin harshen da suka fahimta tareda gabatar da su da su hanyyoyin da jinya da de iya faawa dasu da rashin jini ajikin mutun mtsala ce kamar anfani da magunguna ƙarfafa jini ko um dakatar da da likita ya fahimci bakada jini ajikn ka ze iya bakin kokari akan kasamu wani dan likitama na iya ƙara maka jini kuma zema duk iya bayani da ko kuma yace kaci wani abun ze karama jini da sauri ko kuma ka ci ka sha wani abu akwai abubuwan da likitoci sukan ba marasa lafiya dama suyi anfani da shi kamar irinsu ko um wasu ganyeye ki dasu da ka sha ze karama jini da wuri ko kuma suce na bature da ze ƙara maka shima wannan jini ciki.

akwai wasu hanyoyi na jinya da ake amfani dasu wajen da su a makwapin jinin jini jinin ji blood transfussion a a fannin kiwon lafiya musamman ga marasa lafiya da basu son a basu jini saboda dalilai na addini ko lafiya daga cikin waɗannan hanyoyi akwai amfani da ƙarfin sinadarin gina jiki kamar su [arhg] vegetables kenan zance irin su ogun da dai wasu abubuwa haka da suke ƙara jini wanda ke ƙarfafa ƙar ƙarfi na jini haka amma kowa akwai wasu suma wasu magunguna da suke ƙara ƙarfin [argh] jini da amfani da muke amfani dasu kuma yakan taimaka sosai da sosai wajen ƙara samun jini a jiki haka kuma ana iya amfani da na'in da ake da ake nau'in da ake tace jini sar sariage machine domin dawoda jinin mutum da ga wanda ya zubar a lokacin tiyata [argh] saka sa a sake sarrafa shi a dawo dashi cikin jikin sa to wa'innan na'urorin suna da matuƙar amfani saboda idan anyi aiki jinin da aka zubar ba'a zubar dashi ya zama a banza ba kenan a'a iya dawo dashi har ya cigaba dama amfani a jikin ka ba sai an tsaya ana nema-neman jinin dazai maka ko jinin dazai daidai da naka ba.

a al'adu da tsarin rayuwar al'umman suna taka mahimmiyan rawa wajen yadda mutane ke kallan batun bada ko karɓan jini ji blood transfusion. A wasu al'ummomi ana ɗaukar jini ji a matsayin wata hanya ce, hanya ta ceto rai da taimakawan ɗan adam yayin da a wasu kuma ana kallon hakan a matsayin ba za a badawa ba a ƙa'idojin addini ko na gargajiya. Misali wasu mabiya addinai kamar um ja basu yarda ba karɓan jinin ji, jinin jini ba saboda suna ganin hakan ya saɓawa ƙungiyar addininsu. Wannan babbance-ban wannan babbancin ra'ayi yana da matuƙar tasiri a wannan fannin lafiya musamman ga ma'aikatan lafiya dake aiki a guraren masu babbance-babbancen addinai. Dole ne, ma dole ne su koyi girmama ra'ayoyin marasa lafiya tare da neman hanyoyi da suke, da suka dace don kula da lafiyansu da ƙara ƙoƙari a kansu domin su ga an samu daidaito a lokacin da basu da lafiya su samu su a sami wannan taimakon da aka zo yin musu ko kuma taimakon da za a yi musu.

um akwai mahimmin abubuwan doka dana ɗabia dake tattare da bakun kin amincewa da jan jini musamman idan mara lafiya yaki karɓa saboda ra'ayin adini kona mutun adoka ana adoka ana jirmama ra'ain mutun na mutun na yanke shawara dan gane da ginyar sa wanda yake kin wanda yake kira da wannan yana nufin mara lafiya yanada ikon yarda ko kin yarda ta kowace irin magani kamar jan jan jini muddin yana yanada cikakin hankali hankali kuma yana fahimtar ilolin dake ilolin da hakan zai iya haifarwa a gefe guda ma'aikatan lafiya suna da nau'in nau'oin kiyaye rayuwa da tabbatar da cewa sunyi anfani da duk wata hanya da ta dace domin ceto mara lafiya wannan yana iya hayfarda rikici idan mara lafiya yana kin karɓan jini amma likita ya cewa trasfusion itace kawai hanyar hanyar ceto raruwan sa ka yana buƙatar ma'aiyakaan lafiya su nimi hanyoyi na tsaka tsaki kamar yin anfane da wasu hanyoyi yanyoyin jini da ba zasuyi taɓa da jini ba ba kuma tattaunawa da manya da mara lafiya ko iyalansa domin fahimtar juna to wannan yanada matuƙar mahimmanci sosai

um ma'akatan lafiya na iya taimakawa mara lafita sukaƙi karɓar jinin jini a ta hanyar fahimtar fahimtar dalilan su da girmama ra'ayoyin su yayin da sukaƙi dasuki ƙoƙarin kare lafiyan su da rayuwan su mahiman mahimman mataki na farko shine yin cikakin bayani ga mara lafiya ga mara lafiya gamada matsayinsa da kuma ilolin da ƙin karɓan transfusion zai iya haifar haifarwa kan zai iya ba basu daman yanke shawara cikin cikin fahimta da sani um han nagun yana yakamata ma'aikatan lafiya sunemi hanyoyi na jinya da basu haɗada trasfusion ba wannan na iya haɗawa da anfani da sinadari dawane chemical dai dan karfafa samarda jini ba mara lafiya ƙarin ƙarfi da sinadarin masu jini ba ko wannan dan likita yayima mara lafiya cikakin bayani za'a samu za'a samu fahimtuwan juna tsakani su kuma shi mara lafiyan zai ƙara kwantar da hankalin shi har asamu ya amshi wannan jini da ake da buƙata ya ansa saboda idan bai ansaba zai iya haifar da wani matsala kuma aka sa mishi shima zai iya haifar da wani matsala to ida suka zauna suka tattauna suka fahimci juna haka za'a samu daidaito da kuma fahimtan juna

A mi nene warkarwa ta ɓangaren addini kuma ta yaya ake banbance banbanta da maganin gargajiya da na asibi. warkarwa tana warkarwa ta ɓangaren addini wato religion and trasansive wata hanya ce wata hanya ce ta neman waraka daga cuta ta hanyar addu'a kan ta hanyar addu'a ban gaskiya ban gaskiya da bin gaskiya da Allah ko wani ikon Allah dake ana yawan dangan ta ta da yin addu'a shafa hannu amfani da ruwa waraka da ruwan warkarwa ko wasu abubuwa da ke gan sun da albarka wannan hanyar warkarwa ba banban ba banbanci da maganin asibiti. Na gargajiya domin kuma domin kowa bai dogara dogara da binciken kimiyya ba kuma ba a mfani da magungunan, ba a amfani da magunguna tiyata ko wasu kayan aiki na zamani a a maimakon haka tana dogara ne da bin gaskiya bin gaskiyan addu'a da kuma ikon da kuma da kuma bin gaskiya da kuma abin da ya zo mana a litattafan addini.

adinai daban-daban kamar kristanci musulinci da hindus indusin sunada hanyoyi hanyoyinsu na musamman kalon warkarwa da ɓan ɓangaran adinai kuma kowani kowane yanada aladu da ɗabi'u dake tattare da wannan fahimta a adini kirista musamman a mazaɓoɓin um um kwankastil da da BERLIN sikal na ana yawan ganin warkarwa ta hanyar adua shafa shafar hanu dakuma riƙwan yuƙwan yesu almasihu acikin acikin adini musulunci ana kalan warkarwa a matsayin abu dake hanu allah subuhanahu wata'ala ana anfani da adua daga alkurani da hadisai kamar wasu da wasu litattafai inda ake karan ta ayoyi masu tsarki dan neman waraka daga cututuka na jiki kona koma ruhanai akan ana anfani da ruwan zamzam ko ita itatuwa masu albarka a matsayin kayan talafa talafi um hindus kuma ana gani cuta da waraka a matsayin wani waraka warakane na ƙaranci daidaito a cikin rayuwa ko ru ruhu ana anfani da fuje ibada mantiret dadai sauran wasu abubuwan nasu

warkarwa ta ɓangaren addinin christ na iya kawo wasu fa'ido fa'ido musamman a ɓangaren da jin daɗin zuciya koda koda kuwa ba lallai lallai bane masu wa waraka ta jiki kai tsaye ba ɗaya daga cikin manyan amfanin waraka war warke warkar wa [ahhh] ba gaskiya bane shine na shine rage damuwa da tsoro lokacin da mutane ya gasgata cewa yana samun taimako daga Allah ko wani iko na samun hakan na iya ƙara musu ƙwarin gwiwa da kwanciyar hankali. hakan kuma da ba gaskiya bane na iya sa mara lafiya yaji an ana kula dashi kuma yana da dogon goyon yana da goyon baya musamman idan anayin masu addu'a da kulawa daga iyalai ko al'umma wannan haɗin kai yana jan yana jan ƙauna da iya ƙara lafiya lafiyar tunani da hana faruwar gaba a fannin kimiyya ana iya auna waɗannan fa'ido fa'ida ta hanyar bincike da tambayoyin kimiyya da ke da ke wannan cikin addini.

dogaro kacokan ga wara wa war warkar wa ta ɓangaren addinin na iya haifar da wasu matsaloli da haɗari musamman idan hakan ya ya hana mutum yin wan taimakon likita ko magani da magani na zamani ɗaya daga cikin manyan haɗarin shi shine jin jin kiran jin jinkirtawa neman jinnya hanyar cuta ta tsanani tsananin ta ko ko kuma barin jinya gaba ɗaya. wannan yana iya kaiwa ga lalacewar lalacewar lafiya koma mutuwa musamman a lokacin na gaggawa kamar ciwor zuciya, sanƙarau ko zubar jini mai tsanani a wasu lokutta kuma marasa lafiya kan daina shan magani saboda sun gazgata cewa an riga an warke da an warke dasu ta hanyar addu'a ko wani tsari na ruhanai. a halin cuta na ci gaba na cigaba da yaɗuwa a jiki wannan matsalar ce ga lafiyar al'umma lafiyar jama'a baki ɗaya musamman idan cutar na iya yaɗuwa tsakanin mutane to domin daidaita daidaita wan gaskiya ban gaskiya da buƙatar jinya ta likitoci shine gaskiya al'amari idan baka da lafiya kawai ka nemi magan wa likita sa'annan ka haɗa da addu'a baki ɗaya.

A ma'aikatan lafiya na iya mu'amala da marasa lafiya da ke dogaro da yiwuwar faɗakarwa ta bin gaskiya fight healing cikin mutunci da inganci ta hanyar fahimta haƙuri da girmama ra'ayoyi ra'ayoyi mataki na farko shi ne shi ne sauraron marar lafiya da gaske tare da nuna girmamawa ga wan gaskiyarsa ba tare da raina, arin i ko tauye masa yan yin yinci ba wannan yana taimaka wa wajen gina amin amincewa da dangantaka mai kyau likitocin lafiya ya kamata ya yi ƙoƙari ya fahimci a ainihin dalilin da ya sa marar lafiya ke dogara da walwalar warhar da wahani idan ya ya ci ana iya tattauna wa da marar lafiya ko iyalansa ko malaman addini dan samar da marar lafi mafita da ita da ke da fahimtarsu hakan yana ita taimkawa wajen haɗa hanyoyin jinya na zamani da na addini ba tare da sanin sani ba hakan kuma a ma'aikatan lafiya za su iya bayyana hanyoyin jinyar da ke jinya ta ta su su ta su kamar fahimtar da su malaman addinai daban-daban

A shuwagabannin addini ko masu bada shawara ta ruhanai suna bada muhimmiyar rawa wajen inganta waraka warkarwa ta ɓangaren addini right healing ah tsakanin mabiya addinansu sune masu jan ragamar ban gas ban gaskiya ta ƙarfafa zu zuƙatansu marassa alfiya ta hanyar addu'a karatun littattafan addini da kuma ba su fata mai kyau suna kan taimakawa marasa lafiyansu jin kwanciyar hankali da ƙarfafa guiwa wajen fuskantar jarabawa rashin lafiya a lokacin ku da wa'innan shuwagabanni za su iya taka muhimmiyar rawa wajen haɗa kai da ma'aikatan lafiya domin kula da lafiyar jiki da ta ruhi a ta hanyar tattaunawa da girmama juna za a iya samar da fahimta da haɗin kai tsakanin ɓangarori biyu malaman addini da iya taimakawa wajen shawo kan matsalolin da ke hana a hana marar lafiya karɓar magani ta hanyar ba da shawara bisa koyarwar addininsu yayin da likita kuma ke ke ba da ba ya da ba ya bayani bisa ilimin kimiyya hakan kuma idan ana buƙatar ɗaukar matakin jinya, likita yana iya gudanar yana iya gayyatar malamin addini domin domin ya kasance a wajen.